Malem

wala

parce que

parce que

bambara

parce que

<hesitation> asalaamaaleykum Ba Ibrahima

bon comme que info <hesitation> information climatique

parce que moo ne ñu continué parce que programme

waaw

<hesitation> man kay <laughs> man moom pulaar

donc

donc

donc

donc <hesitation> Ibrahima

Momadou Dieng Diallo président banque céréalière département Tamba banque voilà banque <hesitation>

ok <hesitation>

ok <hesitation> monsieur Dia yaakaar naa ne loolu <hesitation> <hesitation> ñu bëri liñu fi làkk dégg naa ko information bi amal na leen njëriñ ba nga xam ne tey jii ñoom ñii bu fi projet bi nekkul woon danañ def pexe yëpp pour que nu ñu mënee jot ay informations météo ndax tey jii boo xoolee si seen gox ti fii am na ñu bëri ñoo xamante ne bés bu ñu déggee information météo duñ ko denc sax pour ñoom kese comme ni ma la ko waxee dañ koy tasaare léegi nag ku dem ba yow yaa ngi dimbali sa bopp di dimbali keneen kon loolu yaakaar naa am na amal na la njëriñ te amal na askan njëriñ donc tey loolu pour pérénisation bi ñoom ñoom dañ ciy war a xalaat depuis léegi ñu def ay kuréel def seen i mbootaay def seen i kees def seen i cotisation ndax tey ñun ñii gis nga fii dafa am ay béykat yoo xamante ni bu góob jotee période bii nii bu ñu góobee ba <hesitation> dugal ci sàq yi ba mu ba mu fees li ci des dañ koy bojj indiwaat ko ñëw denc ko ci magasin bi fii léegi ni ñuy organiser loolu noonu la ñu war a organiser seen nawe nawetu déwén ñoom ñii war nañu gesuwaat météo

rendement bi ñoom la ndax tey météo bépp information biñ koy bi mu leen di jox mi ngi leen di njëriñ ñi ngi koy jëfandikoo parce que tey jii xoolal lu gën a métti nga xëy yor sa engrais engrais boobu dong nga yorewoon nga war ko dem def si sa tool taw bi fekk ko foofu ban njëriñ lay am dèjà sa xaalis yàqu na <noise> engrais bi yàqu na du la amal benn njëriñ mais météo bu la informer woon <noise> yow nga xëy toog <noise> jàpp sa njàmbur li si ëllëg sa wala ci ngoon nga dem nga dem sa def sa engrais dèjà tu as gagné deux fois gagné nga ñaari yoon information météo bi gagné nga ko ci dèjà sa tool bi aussi engrais bi aussi gangé nga ci ndax xaalis nga ci dugal donc comme ni ngeen waxee rek ñoom <hesitation> mbirum météo dañ ko war a dugal léegi si seen i mu nekk intrant ni ñuy dawee ci ginnaaw machine di daw ci ginnaaw <hesitation> ceeb yi di ginaaw daw ci ginnaaw kii nu mu tudd <hesitation> <breath> engrais yi ak yi ci des nañ daw noonu si ginnaaw météo organiser wu parce que ñoom ay organisations la ñuy liggéeyal ay mbooloo ay kuréel te fii am na ay kuréelu béykat pourquoi pas ñoom lii li leen di programme 4R di leen di fayal pour ñu jot message ñoom buñ ñoom nit bu ñu defee tuuti effort jege météo mun na leen teg ci yoon ah programme bi dañ doon liggéey ak moom moo leen doon fayal ay déplacements mooy fay ay rajo léegi nag comme programme bi taxaw nag <breath> ñun ñii suñu bopp bëgg nañ ko wan leen ñu yoon wala wax leen ñun lan la ñuy doxalee ak yéen <noise> ndax ñun tam ñu mën a jot continuer di jot ba léegi message yooyu bu ko defee nag mu nekk benn kuréel goo xamante ne bu am doole la mun na nekk fii ba law ci yeneen gox goxaan yi sax man daal loolu laa xamoon loo te ñoom ñii togg xam nañ ni <hesitation> météo ñoom bu ñu ko waxul sax

<hesitation> <hesitation> <laughs> waaw donc ñoo ngi sant yàlla bu baax monsieur Dia di la remercié di rafetlu <hesitation> suñu lëkkaloo diggante <hesitation> RTS Tamba ak <hesitation> météo nga xam ne liggéey bi yàgg na te rafet na donc di sant bu baax population bi nga xam moom la ñu fi fekk les relais <hesitation> les les animateurs et animatrices ñoom ñëpp di leen ñaax ci ci di leen def beneen sensibilisation ci liñ fi jot a waxtaan yëpp tey comme yàlla def na ñoom ay relais lañ ñu fexe ginnaaw loolu ñu wëyal waxtaan bi ñoom tamit ak ñi nga xam ne mbootaay bi topp seen ginnaaw énu fexe di waxtaan ak ñoom di leen gën a sensibiliser parce que suñu liggéey du lenn du lenn lu dul pour askan bi mën cee jëriñu ndax seen njëriñ mooy njëriñu askan bi yëpp sànq Fatou Ndao wax na ko xaw ma Awa Awa Ndao wax na ko ñoom li ñuy béy moom la addun moom la askan bi yëpp di dundee donc ñun liggéey bi ñuy def dina ñëwaat encore dellu si waat ci ñun donc mbir mi daal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu fexe vraiment di ñu ngi leen di santbu baax di leen gërëm